* Ne fop a layit'una yoo rek courant fe daal fop soxla'un to njiriñ o koo yaaya ngaak ne wo xaye sax o jegangee courant fe ande i njaɓatee a un . o jegangee courant ngaak ne wo unkan o xooxik roog fe deɓ o dufit machine ne tiga wa yaqu teen to courant war no xemban o jegangee courant jalkiro a koom ndaa koy courant ke fop a layna teen a jega solo lool. II ga i nqooxaa maalo ga i nqooxaa a aareer.

Axa kayo courant fe daal ne da laytuna yo daal courant fe daal ga i soxla'in moom ga i njaltan ga i soxla in lool merci.
Mi Véronique Dioufo ne'em gen Lul seseen yo'nooxaa no njula def Présidente groupement mbog a yiif, Ndaa ne wiin we laytuna fop a laytuna no courant fe rek anda ino groupement ke ga i nanga mbi'aa transformation des fuits et légume. Ndaa itam a jeg a soɓanga kam kam Lul seseen no waaga jeg ma geekoona ndaa anda yee caate ke i mbogitna amo ke mbogna teen fop . I bi' i njalanga bo paré i njegee ma i ngeekuna to njeganga xa frigo xa maak wala i njeg lieu fa andoona yee a jega courant fa motu bo andoona yee i njalanga bo pare xay i mbaag o ɓek teen produit ke in mbaag o njikooxan no waxtu no kene waxtu bo na waxtu xan a waagu. Xan i mbaag o njeg no ka i ndamna ndaa meke i ndefna i njalangaayo i njegee ma i ɓekuna yaam ke jaloona fop wagiro gar ɓekin no mbindof anda o frigo leŋ o jeg o wagiro xot ke mbolo ne njalna fop o gar ɓekin maaga . Ndaa i njeganga lieu jeg ma andoona yee xan i mbaag o njeg maaga o frigo maak ola andoona yee ku i njalna xan i ɓekin maaga nu i mbaagna njikoortan i njikoortan naaga xaya moƴa enranger a in ndaa i njegee <applause> courant <applause> i njegee a place a laaga. II courant fe moom a jaga o njiriñ no saate fe de kam sa Lul Centre moom a jega courant a jeg pind ka itam andoona yee courant fe sax fadee maaga fadee maaga layatiim koy amo ke amo ke fop leŋ we fop njegee Courant xaƴa courant solaire feke . Fat da ndamta in koy bo fop a njeganga courant rek calel ke fop a ñaaƴ, ka i njikan de gaa njika de ka i njika fasaaɓ le, ɓaak le fop ka i njikaayo soog o mbaag o njal ku o ku jaltoona ko jikin . Ndaa i njikangee i njegke, i mbaagkiran o mbi', i nqooxiran pour o njalin xa ɓay axe in, xa ɓay axe in te i njalta de i njegee courant fa i njaltuna kaa niidaa de. <laughs> Kaa niidaa de yaam ande yee kaaga ke ɓay a jalna ke courant jalna taftaf o ɓay i ten moƴu ñof .A refanga ɓay ole koy kaa niid weero jal mayu, waagiro jal mayu de. Ten moƴu may de olof ake nana a sereer ake <laughs> i nqaƴan <laughs> i njeganga courant daal andaam ee xay i moƴo jalaa mayu ndaa meke i ndefna i njalee sax, i njalee de yaam i njegee courant. <laughs> I njegee sen na i mbi'na ku refna kay projet ke a njangna in ndaa i njegee ka i njaltuna ten taxu ga i mof rek ɗeetaa de projet o wu mbaagna ngar a ndamta in koy a mbaaɗan a in a place fixe a mbi'an a in courant fa motu rek ii wo mbi'na neke xa ɓay axe in cunga ne xeeke laytuna ii de. Oxa damitna in rek i cunga de ga i njalee sax bo ta jara ko i njalee de <applause> <laughs> Xaƴa bo o jikooxa koo jalka i janga rek ndaa i njegee na i ku bugoona rek fook o cotiser pour a ret jikin ii ndaa a re'anga yee njega moyen ke i mbaaga njal. Ndaa i njegee dara ka njalitna i njegee courant i njegee xaalis a ɗoma de <laughs> a ɗoma de i njegee xaalis i njegee <laughs> courant i mbee njal tus ga i mbi' a formation ke rek ngar mof ɗeetaa rek mbondu weeke fop teen o mbogu ndaa i njegee dara <applause> ka i njalitna, i njegee courant i njegee xaalis .
Mi Faas Eskal genum na Lul Seseen amo yoo na Lul Seseen ref Président no groupement du GIE succés totale en aquaculcure. Pisciculture de ga i mbi'anel o ten formation a qool ɓeta tadak. Yee i mbi'na formation fe bo pare DER a laya in ee xay ta financer a in bo mi' fe feeke sax a nqotaxam teen a ɓisaamooyo teen sax voyages France. Ndaa bo xay i ndaawe financement i i kaam former el meke bo pare so soog o ndet ka France fi'ik maaga visite. <clears throat> Yeen ndeta koy DER a laya in ee xaya coox a in financement ndaa aprés yee i ngatna bo xay financement rokee i mbeta compte i mbi'aa fop. Ndaa i mbinase'an naxa dara i nga'afuliran ka i mof de cunga a lay a in de tot ou tard xaye gar ale a miñ miñ koy xaya gar naaga DER a layu in. I ndeta bo Fatick Chambre des commerce i mbi'aa fop ku da layna a in daal i mbi' fo tew oxaana mofna mof Elisabeth faaga in mbog'u formation fe ten ref ke i ne'aa ko . Mborme'e 8 mois parents de famille pére de famille mére de famille fop ndokooxu meke pantalon mbi' fop da njalaa in tout i mbi'an jegee ka mbi'eerna meke Lul seseen . Anda yee kay o maak o pod neke rokwanga pantalon kay tenue a reta jalka nawle, nawle keeke na mi' a njalaxam i ndeta ndet koy bo njiriñ onqeene i andin na qoox ake in saqin to wax deg i exploiter iran <crosstalk> yaam laya, laya xayo financer el to i mbinase'an moom nan cel bo weke ɓiselooyo France te i nga'ee tus kaaga i ndeftu de . <crosstalk> Courant fe koy xam lay na courant fe de yaam o mbugangaam o xaƴ to layiim no courant fe rek yaaga <crosstalk> waagkiim o ɗaan .Ga'aa courant saate fu ta refeerna saate faaga waagee jof mbamir. Yaam o elew waagee inoortiidaa maana fo machine num a gara simin meke ale ka jangaa waagee to a cang ndiki fop ordinateur. Cours en ligne fop tout xaye kam ordinateur ke fop a xay kam ndiki koy o ɓeef o jikanin ordinateur o fi' ñeen fuki juni juroom fuki juni ,juni xarɓeen ɓetik jikan o ɓeef machine ta war o jang a inoortiidaa maana a ñaaƴaa gara, a jootaa, a jootaa, a ñaaƴaa gara, a waa mud kam a mbeel ale fe xar jangka dara. Télé coupe du monde ren a ɓiy axe in a ñaaƴtiidaa maana a ngaraa meke yaam a anda yee a miñ miñ miñ xan o mosel o lamto teen courant waralun . o jaw njaw ne o ɓaxin courant en plus wo ka ref kam mbindof jeg espace na andoona yee waagano duuf jega simon ndaa manuel ƴeewaa. O xijanga xij te fadigue damun o ɓisan ii mbind soeur. Xar o jalkata, jalkatiro ndaa bo jegoona courant fa ñaaƴna machine. Xes rek jimb tamate fe wo, jimb kaane fe wo, jimb soble caaku bugkatino jika kanu ñaamna . Ke nu ñaama tous ka o bugkatan o jalaa kam mbind nee wo courant transformation fe xeke layoogna kaa buga jus pour fi'an a xooxof jus naturel ret jek jus fa andoona yee ka yipel jokkin a yipel ka leng a andeerna o ñaamin fud o jiranga suuƴ. o jir yipin ten ka andoona yee ka fel ee ka saf nangam nangam mi' koy bugangan fi'an a xooxes xan xooƴin xooƴ ɓaak fa ƴooxit naturel <crosstalk> yip kam frigo'es a andan de, a andaan a paax xu refna a anda yee jus naturel o moƴu . Yaam wiin we fop gaa njir anda ke na waralan anda yee nu ndetanga marché a nga' maaga sucre vanille mouscade ay Orange flodorange nangam nangam ta lay ee ale kaa felanda yaaga, ka felanda créme ke wala ka felanda jus. Ndaa ndiiki mais ndeta oxu refna jus naturel o fi'aa ndaa ande o fi'angaan xay ñal leŋ waagano fi' yerin fe yaam o geekangaan bo feet ta foɗax ɓaxkin .Courant daal ka saq fop i mbaa lay ee courant saqu fop. Tout tout courant saqun o ñoow ole i ndefna daal courant saqun na canga, no qooq na ,no ngaynaak na fop courant saqun. Yaag koy mu courant manquer na mu da mbaagna looloox ba loolin rek bo roog a dimle a in fo o maad yaam a maad o ten na ɓisiidaa courant budjet courant moom o maad waagun o sut ndaa koy o maad oxe wara gestu'oox to ka i nanaa yee saate fu fadoona ka électricité fe moom partout yo partout . Partout ndaa meke moom motee, i mbaa lay ee Lul centre daal ten na kaɓaa bo xay ndaa nuu nu mbaagna mbi' nu kiin a mbaagna dimle'ta in bo i njeg courant wax deg fa yala i sante'ong Yaaga i sante a paax bo i ngeek ke i yoqna bo temps mbamir. <laughs>
Véronique an Augustine ka mbind na Augustine ka mbind na <laughs> maxe meen

Sa ligey numuy deme?

II maxey ne'e Ndew Diouf gen Mboyar Took. Inox Mboyar Took dolooxiid Lul Seseen maxey jikwaa, maxey yo'nooxaa no njula ne yo'nooxaa itam na qooq ale. Ndiiki a qooq ale i njega teen jafe jafe lool. xar taxu bo i njegaa teen jafe jafe lool lang ke ino way gaa yaqoox <noise> xa waralun o ñak courant fo o ñak foofi . Lang ke i njeganga machine na andoona yee ka tranformer a <hesitation> engrais ke lang ke xan a nqen i njeganga itam foof la andoona yee xan i mbaag o mbi'aa teen <hesitation> kene nqooxqa teen ke i njafe'oora xaƴa foogum xay i mbaag o jof mbamir . Ndaa kene fop i njegiran ii, kene fop i njegiran o ɗeetangaan no walum courant fe in wey i mbuga calel i mbaage njeg calel xar taxun o ñak courant o ɗwetangaan xay maxey yo'nooxaa na njula ne jegim courant jegim itam.